Abezempilakahle ikakhulu labo abasebenza imikhuhlane ememethekayo bayakhuthazwa ukubana bagqoke ngendlela efaneleyo bayatshelwa ukubana bagqoke izayeke kanye lezigqoko ezinde ezivala phambili kanye lasemhlane njalo babekwazi ukugqoka amagilovisi.

uhulumende uthi kubalulekile ukubana nxa kulomkhuhlane omemethekayo abezempilakahle bahle bangene emphakathini babekwazi ukuhlola wonke umuntu ukuze umkhuhlane lo oyabe ukhona ungamemetheki abomphakathi bayakhuthazwa ukuba basebenzisane kahle labezempilakhle nxa sekwenzakale isimo esinjalo

Abezempilakahle abogatsha lwemikhuhlane ememethekayo. Bathanda ukwazisa umphakathi ukuba umuntu ebulewe ngumkhuhlane omemethekayo onjenge covid . Isidumbu leso asivulwa emngcwabeni. Kubalulekile ukuba isidumbu sivalwe ngci ukuze umkhuhlane ungamemetheki.

Abogatsha lwezempilakahle, bathi kuqakathekile ukuba bananzelele isigaba esikhangela ngemikhuhlane ememthekayo, lokhu kungenxa yokubana kungavele kube lomkhuhlane omemethekayo usuke udlulise kuba nzima elizweni.

Abogatsha lwezempilakahle bakhuthaza umphakathi ukuba ahlale evakatshaela ezemtholampilo, ukuze behlale bephephile ikakhulu labo abalemkhuhlane ethile edinga amajekiseni lamaphilizi athile njalo nje.

Umphakathi uyakhuthazwa ukubana nxa kusiba lemikhankaso yokwelapha abantu ukuze kuvikelwe imikhuhlane ethile basukumele phezulu ngoba bengehluleka ukwenza lokho kutsho ukuthi uzulu uzabe esethwele nzima ngayo imikhuhlane ememethekayo.

Izidumbu zalabo ababulawa yimikhuhlane ememetheka ngesiphangiphangi njenge covid kumele zivalwe ngci zingavulwa loba sokusemfeni ukwenzela ukuthi umkhuhlane ungayi uqhubeka umemetheka.

Nxa usebenza egatsheni olukhangele imikhuhlane ememethekayo okumqoka kakhulu yindlela ogqoka ngayo nxa usiyanakekela labo abagulayo kumbe uphatha okuphathelane lemkhuhlane yonale. Indlela okugqokwa ngayo iqakathekile ngoba ungayekithisa ulakho ukubamba umkhuhlane.

Abezempilakahle abasebenza ngokunakekela labo abalemikhuhlane ememethekayo enjengeCovid loba umkhuhlane wohudo bayakhuthazwa ukuba bagqoke impahla ezifaneleyo ukuze bangalingi bawubambe umkhuhlane lowu abasebenza ngawo. Bayakhuthazwa ukuba bavale ubuso bagqoke lempahla ezivala imizimba yabo ukuze bengabambi imikhuhlane.

Kwezempilakahle kulo hlelo lokuvikela ukumemetheka kwemikhuhlane ethelelwana ngesiphangi phangi enjenge Covid 19 lo wesihudo uhlelo lolo luyindlela yokuvikela ukutshabalala kwesizwe ngoba imikhuhlane le ilakho ukuqeda inkulungwane lezinkulungwane zabantu ngesikhathi esifitshane.

Kugatsha lwezempilakahle emanyuvesithi sokusungulwe olunye uhlelo lokukhangela ukumemetheka kwemikhuhlane lokhu kuyindlela yokuzama ukwenqaba ukumemetheka kwemikhuhlane ehlukeneyo esuka ithathe abantu ibaqede.

Ugaja lwezempilakahle bakhuthaza uhulumende ukuthi befake impompi kuzo zonke indawo ngoba ngaphandle kwamanzi kunzima ukuthi abantu bebe lempilakahle ngoba kuyabe sekusitsho ukuthi abantu sebehlala lengcekeza amanzi aphuma empompini abalulekile kakhulu

umphakathi ucela uhulumende ukuba ayakhe izibhedlela lamakilinika ezindaweni ezehlukeneyo ikakhulu emaphandleni ngoba inengi labantu lokhu lihlangana lodubo lokuthola usizo lwezempilakahle ngenxa yokuswelakala kwalawo makilinika

Uhulumende uthanda ukwazisa umphakathi ukuba kuzakuba lengxoxo yezwe lonke mayelana lezimali zezempilo. Kuthiwa umphakathi uzaziswa ukuba ingxoxo le izenziwa nini , ngaphi, ngasikhathi bani njalo ngendlela yiphi ukuze wonke uzulu abekwazi ukuphatheka kule ingxoxo.

Kubalulekile ukuba abogatsha lwezempilakahle ukubana uzulu uyathola usizo oluphathelane lezempilakahle ngezinye indlela kumele babone ukubana zonke izindawo zilezibhedlela lamakilinika kungabi lendawo lapho abantu abasuka bathwale qatha khona beswela usizo

Kubalulelikile ukubana abantu yiloba bengaphi kwendawo benelise ukuthola usizo lwezempilakahle ngakho ke uhulumende uzama ngazo zonke izindlela ukwakha izibhedlela lamakilinika endaweni zonke .

Uhulumende uthi kubalulekile ukubana abantu bathole usizo oluphathelane lwezempilakahle kungakhathalekile ukubana bangaphi komnhlaba ngoba impilakahle yomuntu yinto eqakatheke kakhulu

Imvukuzane yasensitha ngeyinye yemikhuhkane esithwalise nzima odokotela lezinye izikhwicamfundo zempilakahle. Ngakho ke amazwe eGhana, iRwanda kanye le Canada sebebone kubalulekile ukubana babambisane ukuze baphume lomkhankaso wokuphuma lezindlela sokuba basize abantu ababhekane lalu mkhuhlane.

Amanzi adlala indima enkulu kumpilakahle yomuntu kuyadingakala ukuba abantu bahlale begeza izandla ngazo zonke izikhathi ukuze imikhuhlane eminengi ingamemetheki njalo kuqakathekile ukuba abantu banathe amanzi aneleyo.

Ekukhuliseni ingane kuqakathekile ukubana umntwana ahanjiswe esibhedlela njalonje ukuze ayethola amajekiseni emikhuhlanene yonke eyaziwa ukubana ibulala abantwana abancinyani.

Lapho kukhulunywa ngezempilakahle inengi labantu licabanga ukuya ezibhedlela lasemakilinika, ikanti ke akunjalo. Okunye okuqakathekileyo yikubana abantu lapho abahlala khona babekwazi ukuba lamanzi ukwenzela ukuba bayenelise ukuhlanza indawo zabo, njalo babelezambuzi ukuze ingcekeza ingatholakali igcwele yonke indawo.

Amazwe ayakhuthazwa ukubana abone ukubana alamakilinika lezibhedlela ezaneleyo, ngoba kulilungelo lomunye lomunye umuntu yiloba ngaphi emhlabeni ukuba enelise ukuthola usizo lwezempilakahle. Kubalulekile ukubana kube lula emuntwini ukuba enelise ukuyelatshwa yiloba ngasiphi isikhathi.

ukulumende wenza imizamo ehlukeneyo ukubona ukubana uzulu uthola usizo lwezempilakahle emiameni yakhe uhulumende wakha izibhedlela lamakilinika ezindaweni ezitshiyeneyo phezu kwalokho kuyathunyelwa abezempilakahle ezindaweni ezitshiyeneyo ezigabeni ezikhatshena ezisemaphandleni ukuze bayezama ukusiza abantu abayehlukeneyo

Uhulumende uyasebenza gadalala endaweni ezikhatshana ukuba afake impompi kuzo zonke indawo abantu bangabi lodubo lwamanzi. Impompi lezi ziyasiza ukuqeda udubo lokumemetheka kwemikhuhlane enjengeyohudo.

Inhlanganiso yezempilakahle, iSurg, ihlele umhlangano ozabe ukhokhelwa zingcitshi zempilakahle. Wona ke uzabe usenziwa ebulenjini. Mhla zingamatshumi amabili lanhlanu, kunyanga kaNkwenkwezi. Wona ke uzabe ukhangela indaba ezehlukeneyo, eziphathelane lezempilakahle.

UHulumende ukhuthaza uzulu ukuba aqakathekise impilakahle yengqondo ngoba ingqondo echelesileyo itsho ukubana lomzimba uzabuchelesile ngakho ke uHulumende uzama ngazozonke indlela ukuhlomisa wonke amakilinika ngabo khansila abokusiza abantu.

Uzulu uyakhuthazwa ukuba angaqakathekisi kuphela imikhuhlane ephathelane lomzimba kodwa akhangele njalo impilakahle ephathelane lengqondo. Abantu bayakhuthazwa ukuba basebenzise okhansila abatholakala emakilinika lezibhedlela ukuze bahlale belempilakahle enhle ephathelane lengqondo.

Uzulu uyakhuthazwa ukuba aqakathekise impilakahle yengqondo ngoba ukuchelesa kwengqondo kubalulekile uma ingqondo ingamanga esimeni esiyiso ngezinye indlela nxa ingqondo ingachelesanga kubangela udubo olunengi.

Uhlupho lokuthathwa kwezidakamizwa lokukhwela kwezinga lalabo abazibulalayo sokwenza uzulu abheke impilakahle yengqondo loba umcabango womuntu ngelihlo lokhozi sokuvela ukuba uzulu ubengaqakathekisi impilakahle yengqondo yomuntu.

uzulu uyakhuthazwa ukuba aqakathekise imikhuhlane ephathelane lenqondo lokhu kutshiwo nemva komkhankaso osunguliweyo lapho abantu abafundiswa khona ngemikhuhlane etshiyeneyo ephathelane le nqondo umkhankaso lo usungulwe ngemva kokunanzelela ukukhuphuka kwenani labantu abazibulalayo

abogaja lwezempilakahle bathi kuqakathekile ukubana abantu bathole usizo lapho begula ngakho ke lonyaka ugaja lolu luzabe lukhangelele ukwakha amakilinika lezibhedlela endaweni ezinengi ezehlukeneyo ukuze abantu basizakale

Abogatsha lwezempilakahle bethule uhlelo lokuhlomisa amakilinika lezibhedlela ngezitulo ezilamavili ezokusiza izigulane ezingenelisiyo ukuzihambela. Lokhu kuyindlela yokwenza ukubana kubelula ukuphathisa laba abagulayo.

Zinengi izindlela ezokuhlola umkhuhlane . Enye yalezondlela yikuhlola amathe loba isikhwehlela salowu ogulayo . Imikhuhlane enjenge TB lenye ephathelane lesifuba ibanjwa ngaleyondlela .

Izibhedlela yindawo lapho okunakekelwa khona abagulayo, ngakho-ke kuqakathekile ukuba indawo lezi zihlale zihlanzekile njalo zibukeka. Umhlobo yembheda lengubo ezinikwa izigulane ziqakatheke kakhulu ngoba yikho okukhuthaza ukuba umzimba ululame

Uzulu uyakhuthazwa ukuba nxa besola ukubana sebengabe belomhuhlane wemvukuzane basheshe baphangise bathole usizo kwezempilakahle ngoba uhulumende wenza yonke imizamo ukuba asize abangabe bephathekile. Lokho kutshiwo ngemva kokuba uhulumende ethenge eminye imitshina etshisa izilonda.

Abezempilakahle bathanda ukwazisa umphakathi ukuba isikolo esiqeqetsha ingcitshi zemtholampilo sizabe siqeqetsha abafundi abangodokotela bamazinyo kanye lalabo abapheka imithi emalangeni alandelayo. Kunxuswa izimuli zalabo bafundi.

Ohulumende waseRwanda useyakhe okuthiwa yiRwanda Biomedical centre. Lolulugatsha lwezempilakahle oluhlolisisa kabanzi ngemikhuhlane etshiyeneyo, luphathisa izibhedlela lazo zonke izindawo zemtholampilo. Lokhu kuveza uthando lukahulumende ukubona ilizwe lithuthukile.

Abe Rwanda NCD alliance bathanda ukwazisa umphakathi ukuba bazabe belomkhankaso wokufundisa umphakathi ngesifo setshukela lo mkhankaso uzaqala mhlaka zingamatshumi lanye kusiya mhla zingamatshumi lambili kuLwezi ku2024

NgolweSihlanu mhla zingamatshumi amabili lasitshiyangalolunye enyangeni kaNtulikazi, 2022 inhlanganiso yeGILEAD, iAccess leCare, bazabe belomkhankaso wabasakhulayo we HIV ebulenjini be sebenzisa iZoom. Imininingwane eminengi selingayibona ebulenjini.

Uhulumende usehlomise izibhedlela lama kilinika amancane ngamasirinji kanye lamanzi ahloliweyo. Lokhu kungezinye zezinto ezidingakalayo ekwelapheni izigulani Njalo yindlela kahulumende yokusekela izibhedlela emsebenzini lo.

UHulumende uthi usezimisele ukwakha amakilinika amancane ezindaweni ezinengi ezehlukeneyo. Lokhu kuyindlela yokunceda umphakathi ukuba wenelise ukuthola usizo lwezempilakahle.

Uhulumende uthi indawo zemtholampilo ziqakathekile. Ngakho uzama ngazo zonke indlela ukubona ukubana ngasosonke isikhathi kukhona izisebenzi ezitholakala zikhona kulezo izindawo. Kubalulekile ukubana iloba ngasiphi isikhathi abagulayo benelise ukuthola usizo.

Kwezinye izibhedlela, amathala abagulayo atholakala endlini ekhamisileyo. Lapha eyabe isegcekeni yehlukanisile. Ngakhoke ukuze esinye lesinye isigulane sibe lesaso ithuba lodwa kumbe lo dokotela. Kubalulekile ukuba kufakwe amalembu okwehlukanisa lawo amathala.

kubalulekile ukuba izibhedlela zihlale zihlanzekile ngoba kuyindawo lapho okwelapha khona imikhuhlane kuqhakathekile njalo ukubna imibhededa yezigulane inga thintani kodwa ihlale imiswe ngedlela tokubana imikhuhlane ingamemetheki in phakathi kwezigulane

Izibhedlela amakiliniki lezinye indawo zemtholampilo ziya sisanda elizweni leZimbabwe lokhu kusiza uzulu ngoba ulakho ukukhetha lapha angathola khona usizo.

Kuqakathekile ukuba izibhedlela lamaklinika ahlale ehlanzekile kanengi nxa kukhulunywa ngokuhlanzeka kwezibhedlela lamaklinika abantu bacabanga ngendlela indawo lezi ezikhangeleka ngazo phakathi , kukanti ke lendlela indawo lezi ezikhangeleka ngayo phandle iqakathekile , khona kuvele kuqakathekile ukuthi phandle kunakakelwe kubukeke

Ugatsha lwezempilakahle luthi lona luyaqhubeka ngokwakha izibhedlela ukuze umphakathi uhlale uphephile, khona kuvele kuqakathekile ukuthi wonke umuntu abekwazi ukuthole usizo esigabeni lapha ahlala khona.

Ukwakhiwa kwezibhedlela kuyinto eqakathekileyo emphakathini. Ngakho ke indlela izibhedlela ezakhiwe ngazo zibalulekile .Ngoba kuyatsho ukuba abantu bazasizeka okwesikhathi esingakanani .

Abazempilakahle bakhuthaza odokotela abasebenza ukuhlinza izigulane ukuba baqaphele izingozi ezingenzakala emsebenzini wabo njengokuthungela amanalithi lezigelo emzimbeni walowo ogulayo.

Umphakathi uyakhuthazwa ukuba unakekele impilakahle ngoba inengi labantu selitholakale lilomkhuhlane wenhliziyo njalo uhulumende wesaba ukuba abanengi sebengatshona ngenxa yalowomkhuhlane ngakho ke kubalulekile ukuba abantu bazinakekele.

Abezempilakahle bakhuthuza umphakathi ukuba banakakele impilo yabo ngokudla ukudla okwakha umzimba , okugoqela imibhida kanye lezithelo ezehlukehlukeneyo njalo uzulu uyatshelwa ukubana kumele azame ngazozonke indlela ukutshiyana lokudla okusuka kuphambanise umzimba okunjengamachips , lenyama kanye lamanamunede

Umphakathi uyakhuthazwa ukuba uhlale usiya hlolwa amehlo njalo nje ngoba abegaja lwezempilakahle balemkhankaso abayenzayo bebhoda endaweni ezehlukeneyo. Behlola amehlo abantu mahala. Ngakho uzulu uyakhuthazwa ukuba athathe leli thuba ukuba abone ukuba uthola usizo.

Zinengi izindlela ezehlukeneyo ezokuhlola izigulane, enye yezindlela yikuhlaba umunwe ngenaliti kudonswe ithonselana nje legazi ukuze kubonakala ukubana kuyini okungabe kukhathaza isigulane.

Umphakathi uyakhuthazwa ukuba ungathathi kalula nje indaba ephathelane lemikhuhlane ememethekayo ngakho ke kuqakathekile ukuba ngazo zonke isikhathi abantu bahlale besiya emtholampilo ukuba bayehlolwa ukuba baphephile

Amalunga omphakathi ayakhuthazwa ukuba ahlale esiyahlolwa amehlo ngazo zonke izikhathi. Abezempilakahle balakho ukwenza imikhankaso lapho ababhoda khona emphakathini behlola amehlo njalo besiza labo abadinga amangilazi ukuba bawathole ngentengo encwebekayo.

ungazithola usizwa ubuhlungu obuthile emathanjeni kuqhakatheile ukuthi uyehlola kubonakale ukubana wona amathambo emzimbeni ngowawo ame ngendlela bani ngoba kungenzakala ukuba mhlawumbe eqhamukile

Ukumemetheka komkhuhlane wemvukuzane sekwenze uhulumende ahlele ugatsha oluzimeleyo oluphathelane lemikhuhlane yonale ngoba inani labantu abatholakala belomkhuhlane lo lokhu lisiya likhuphuka.

Umkhuhlane wemvukuzane ngobamba bonke abesifazane kanye labesilisa. Endulo wawungavamanga ebantwini abesilisa kodwa khathesi inani labesilisa abatholakala belomkhuhlane lo ususiya ukhuphuka. Ikakhulu labo abatholakala belomkhuhlane wemvukuzane ensitha.

Impilo yomuntu iqakathekile ngenxa yalokho. abantu bayakhuthazwa ukuba ngazo zonke izikhathi baziphe ithuba lokuya hlolwa ezibhedlela ukuze babekwazi ukubana ngempela baphilile.

Abakhangela ngokumemetheka kwemkhuhlane enjengemvukuzane. Bakhala ngokuswelakala kwemitshiya eyaneleyo. Bathi imitshina le iyadingakala ukuze umsebenzi wabo ubelula.

Ukumemetheka kwemvukuzane sokwenze ukuba abezempilakahle babelogaja oluzimeleyo olukhangelane lomkhuhlane wonalo. Lokhu kuyindlela yokuzama ukudinga isixazululo salo umkhuhlane ukuba mhlawumbe sebengehlisa izinga lokumemetheka kwawo.

Abezempilakahle bakhathazekile ngokumemetheka komkhuhlane wemvukuzane ikakhulu ebantwini besifazane. Abantu besifazane batholakala belomkhuhlane wemvukuzane ebeleni loba ensitha.

Abogatsha lwezempilakahle bathi balohlelo lokuhlomisa izibhedlela lamakiliniki ngamalaboratory loba izindawo lapho okuhlolwa khona amathambo lakho konke okutholakalayo emzimbeni womuntu ukuze benelise ukuphathisa izigulane.

Abogatsha lwezempilakkahle bathi ama laboratory lama diagnostic centre adlala indima enkulu kakhulu kwezempilakahle ngoba ngaphandle kwabo ngeke odokotela labomongikazi babekwazi ukwelapha imikhuhlane eyehlukeneyo ukuhlola kwabo igazi lakho konke okunye okuthathwa emzimbeni wabantu kubalulekile ngoba kubayenza kube lempumela enceda ukwelapha abantu

Uhulumende uthi ugatsha lwezempilakahle aluhlola igazi luqakathekile kakhulu ngoba lusiza umphakathi ezimeni ezehlukeneyo. Ngakho-ke kubalulekile ukuba indawo lezi zihlonyiswe ngakho konke ezikudingayo ukuze baqhube umsebenzi ngendlela efaneleyo.

Abezempilakahle bakhuthazwa umphakathi ukuba ahlale ehlolwa igazi. Kungenxa yokwesabela ukumemetheka komkhuhlane wengculaza. Okwesabisayo yokubana ngeke ubekwazi nxa ulawo lowo mkhuhlane .Okuyikho okumqoka yokuba umuntu ayehlolwa igazi ukube azi ukube ulawo loba kalawo. Abekwazi ukungena ehlelweni lamaphilisi.

Ngemva kokumemetheka kwemikhuhlane enjenge HlV ,AIDS le COVID-19 UHulumende usebone kubalulekile ukuba izibhedlela zihlonyiswe ngemitshina eyokuhlola igazi, UHulumende uthenge imitshina ethile esihanjiswe eZibhedlela ezehlukeneyo ukuze izigulane zibekwazi ukusizwa ngesikhathi esifaneleyo.

I buffered peptone water ngamanzi alungiswa ezindlini zempilakahle ezokuhlola. Wona ke asetshenziswa ukubamba utshefu ekudleni lokunye okwehlukeneyo. Amanzi lawa abalulekile ekuhloleni okunengi kwezempilakahle.

Uhulumende uzama ngendlela zonke zokuthuthukisa ezempilakahle usethatha amanyathela okuthenge imitshina ehlukeneyo esetshenziswa ekwelapheni abagulayo egoqela ama x ray amascan ukuhlola igazi leyinye esingeke siyibale

Ukuhlolwa kwegazi ngomunye umsebenzi obalulekileyo kwezempilakahle , igazi lona lihlolwa ngazizatho ezahlukeneyo ezigoqela ukubamba imikhuhlane eyehlukeneyo njalo kusiza abezempilakahle ukuba bathole izixazululo semkhuhlane ehlukeneyo

Abazempilakahle bayakhuthaza omama abakhulelweyo labalabantwana abancinyane ukuba bahlale bevakatshela ngazozonke izikhathi indawo zemthola mpilo ukuze bathole usizo oludingakalayo abantwana bahlale bephephile labomama labo bahlale bengabaphilileyo njalo.

Abesifazana abakhulelweyo bayakhuthazwa ukuba bahlale bevakatshela emtholampilo ukuze banakekelwe bahlale bengabaphephileyo njalo omama labo abalabantwana abancinyane labo bayakhuthazwa ukuba bayenze okufanayo besenzela ingane zabo ukuze zihlale ziphephile.

Indlela izibhedlela ezihlelwa ngayo kuqakathekile ikakhulu izindlu lapho okuhlala khona izigulane . Kubalulekile ukuba amathala awezigulane angabanjaniswa ayehlukaniswe ngamamitha ukwenzela ukuba umkhuhlane ungamemetheki phakathi kwazo izigulane.

Ukunakekelwa kwabesifazana abakhulelweyo lempilakahle yengane. Ngeyinye yenhlelo eqakathekiswa ngabezempilakahle. lokhu kungenxayokuba ikusasa yelizwe isezandleni zalabo abasakhulayo.

Abezempilakahle baqakathekisa uhlelo lokunakelelwa kwabesifazana abakhulelweyo Kanye labantwana abancane abasakhulayo .Lokhu kuyindlela kahulumende eyokuthuthukisa ilizwe ukuze libe lekusasa eqhakazekileyo .

IFirst Step Pregnancy test, ngokuyizigojwana okuhlolwa ukuba owesifazana uzithwele loba kazithwalanga. Owesifazana uthela umthambiso enkomitshini. Abesegxamuza ingxenye elesikhala. Ingxenye yonaleyo, iyahlala imizuzu emithathu. Ngemva kwemizuzu emithathu. Ngemva kwemizuzu emithathu, kuba lemizila kwenye ingxenye. Imizila emibili, itshengisa ukuba uzithwele. Owodwa, ukuba kazithwalanga.

Abazempilakahle bathi kubalulekile ukubana izibhedlela lamaklinika kuhlomiswe ngemitshina eyesimanjemanje esetshenziswayo ekwelapheni izigulane , lokho kuyasiza ukubana umsebenzi uqhutshwe kalula njalo ngendlela engcono

Uzulu uyaziswa ukuba kubalulekile ukuba badinge ama first aid kit , lokhu kuyindlela yokubana babekwazi ukuzinakakela besemakhaya , kuqakathekile ukuthi emzini kutholakale kulokuyiskhwanyana khonanalokhu ngoba yonke edingakalayo , eyezilonda, amabandage awokubopha zona izilonda lokunye nje okuncanyane njengamaphilisi awenhloko

Uhulumende usehlomise izibhedlela lamakilinika ngempahla yokwelapha amazinyo Kanye lokunakekela amazinyo lokhu ukuthuthukisa izibhedlela lamakilinika ngoba kulendingeko yempahla leyi kulolugatsha.

Uhulumende uthuseqakathekisa ukudinga imitshina lakho konke okudingakalayo ekuqhubeni umsebenzi ophathelane lezempilakahle lokhu kuyindlela yokuzama ukuthuthukisa izibhedlela kanye lamaklinika ukuze asebenze ngendlela engcono.

UHulumende uthi lonyaka uzagxila ekukhangeleni imitshina leminye imininingwane edingakalayo ukusiza izigulane ngoba ngaphandle kwaleyomtshina lazo zonke izinto ezisetshenziswayo ngeke babekwazi ukusebenza oDokotela labomongikazi.

Ukuhlolwa kwegazi ngeyinye yezindlela yokusiza izigulane, ekuhloleni igazi kuyatholakala imbangela yalokho okwenza ukuba umuntu abe egula ngakho ke kuqakathekile ukuba abantu bahlolwe igazi

Abezempilakahle sebelungise isitulo esabagogekileyo esilomahluko omkhulu, wona ke umhlobo wewheelchair leyi uwenza kubelula ukubana lowo oyisebenzisayo abekwazi ukuzinceda endlini encane.

Ukuphathwa kuhle kwempahla esetshenziswayo ekuhlinzeni izigulane kuqakathekile kakhulu lokhu kungenxa yokuba zinengi ingozi ezenzakalayo endlini yokuhlinza izigulane eyinye yezingozi ngeyokuthungela izigelo noma ingqamu phakathi kwesisu salowo oyabe ehlinzwa ngakhoke abelaphi bayakhuthazwa ukuba baqaphele ingozi lezo.

imitshina ephathelane lezimpilakahle iya ilokhu ithuthukiswa kuhambisana lokuguquka komumo owakhathesi sokulemitshina eye scan okuthiwa yona ikhipha imifanekiso njengoba injalo uma kungumfanekiso womntwana osesiswini uphose uthi nguye umntwana uqobo ngokwakhe nxa ukhangele lowo mfanekiso

Lapho kukhangelwa udaba lwezempilakahle kanengi kuvame ukuqakathekiswa izisebenzi, odokotela, omongikazi labanye bonke. Kusuka kukhohlwe ukubana impahla kuphathisa layo iqakathekile. Imitshina, imithi lakho konke okusetshenziswayo lakho kubalulekile emsebenzini lo

kuqakathekile ukuba izibhedlela lamakilinika zihlonyiswe ngempahla efaneleyo nxa kukhulunywa ngempahla efaneleyo isibonelo singaba yimibheda esetshenziswayo kulezi indawo egumbini labantwana kudingakala imibheda enelisa ukuba igombolozele amacele wonke ukuze umntwana omncinyane engawi uma nxa engafisa

Imitshina esetshenziswa kwezempilakahle yenza umahluko omkhulu kakhulu ekwelapheni abagulayo. Odokotela ngeke baphumelele emsebenzini wabo ngaphandle kwayo.

IActifed cough syrup ngumuthi owelapha isikhwehlela. Wona ke usebenza ngesiphangiphangi, njalo ulamandla amakhulu. Ngenxa yalokho abawunathayo umuthi lo, bakhuthazwa ukuthi baqale badle, ngoba bangawunatha gengadlanga. Balakho ukuthi baphathwe yisiyezi.

I Carboxymethyl - cellulose eye drops ngumuthi wamehlo ongamanzi. Wona ke usebenza ukuhlamba amehlo. Okwenzayo yikuthontisela nje ithonsi elilodwa kwelinyelelinye ilihlo. Lokho usungakwenza kabili loba kathathu ngelanga kusiya ngokuthi amehlo akho abuhlungu okungakanani. Kodwa ke uwusebenzisa ngemva kokuba usubonisane lodokotela.

uhulumende uthi uyazama ngazozonke indlela ukuphathisa abo gaja lwezempilakahle ukuze izibhedlela lama kilinika kuhlale kulayo yonke imithi edingakalayo lokhu kuyi ndlela yokubona ukungabi lemikhuhlane ezasuka imemetheke ngenxa yokuswelakala kwayo leyo mithi

IDynamogen ngumuthi wokunika umzimba amandla. Ungathathwa yiloba ngubani kodwa laba abakhulelweyo kumbe abamunyisayo bayakhuthazwa ukubana baqale baxoxisane loDokotela andubana bawuthathe lowo muthi.

Erythromycin ngumuthi wokubulala amagcikwane. Wona ujayele ukunikwa izigulane. Ezilomkhuhlane ophathelane lesifuba, onjengeCovid 19.Wona usebenza ngesiphangiphangi, ubulala lawomagcikwane. Ubuyisela umzimba esimeni esiqondileyo.

iTimalol Maleate ngamathonsiamehlowona ayehlisa emehlweni afakwa emehlweni kabili noma kathathu ngelanga khona kuqakathekile ukuthi amehlo ageziwe ngaphambilini kokuba bakufake lowu muthi

Abezempilakahle sebethule umuthi omutsha obizwa kuthwe yibroncho stop wona ke ngumuthi wesikhwehlela uyasebenza ukuhlanza isifuba ususa sonke isikhwehlela esiphazamisayo umuntu kumbe simenze abe kwazi ukuphefumula kahle.

Irolithin A ngumuthi onika umzimba amandla yonake ilwisana lokuguga iyaphathisa imisipha yomzimba kulabo ababulawa ngeminye imikhuhlane kuqakathekile ukubana baqale babuze udokotela ngaphambilini kokunatha umuthi lo.

Imeclopram ngumuthi osebenza ukugaya ukudla esiswini ngezinye indlela nxa isisu sesisehluleka ukugaya kuhle ukudla imeclopram iyasiza ukuhambisa ukudla esiswini njalo uyasiza labo ababulawa ngamakhanda abuhlungu kakhulu. Wona ke unathwa ngaphambi kokudla.

Amaphilisi ePraziquantal, ayelapha isichenene. Wona anathwa ngemva kokudla, ngoba ebaba gamu! Okunye okumele kunanzelelwe ngabagulayo abanatha amaphilisi la, yikuba alakho ukubagulisa, ikakhulu ngosuku lokuqala. Usungatshaywa likhanda, kumbe uhlanze kumbe ubelesiyezi.

Amaphilisi awe lansoprazole ayelapha isisu wona ke aqeda ama acids, ayelapha isilungulela njalo abuya eyelaphe izilonda esiswini, wona ke uwanatha kulemizuzu engamatshumi amathathu ungakadli, unatha ngamanzi awuhlafuni.

Abezempilakahle sebeyethule umuthi omutsha obizwa kuthiwa yi"Whoopin cough syrup" wona ke ngumuthi oyelapha isikhwehlela esilamandla, lesiyana esilomsindo. Ngakhoke umuthi lo ulamandla okwehlisa isikhwehlela leso njalo uvula isifuba.

Ipenicilin ngama philisi aqeda inhlungu emzimbeni ,wona kakhethi ukubana zinhlungu ziphi. kungaba lizinyo ,ikhanda loba isisu, ulakho ukubana uthathe amaphilisi lawa. Akukhuthazwa ukuba uwathathe okwamalanga amathathu elandelana. Ungabona amalanga amathathu esefika, kuqakathekile ukubana uyebona udokotela.

Abezempilakahle sebungise umuthi omutsha obizwa kuthiwa yi Naloxone Nasal spray, wona ke ngumkhuhlane wenkankila, usebenza ukufafazwa emekhaleni. Ukuwufafaza nje kuhle kube yikho ukuphela kwayo leyonkankila

Abezempilakahle, sebethole umuthi omutsha. Obizwa kuthiwa, yi ASTEPRO ALLERGY.Wona ke ngumuthi osiza labo abaqubulwa yizinto ezehlukeneyo kalula nje, Lowo uyabasiza ukuba bangasuki baqubulwe yiloba yini. Bangawuthatha, uhle usebenze khonapho, khonapho.

ILoperamide hydrochloride tablets ngamapills asebenza ukumisa isihudo wona ke amisa ukunyakaza kwamathumbu okuyenza ukubana izinga lokube ulokhe usiya eSambuzini lehle

Abezempilakahle sebethole umuthi oyelapha ngezinga eliphezulu inhlungu zonke, obizwa kuthiwa "MOLCOVIR". Wona ke ngumuthi oqinileyo oyelapha izifo zonke njalo usebenza khonapho khonapho, abantu bayakhuthazwa njalo ukubana bakhumbule ukubana imithi ayiphongu thathwa kungela lutho ethunjini, ngakho kuqakathekile ukubana umuntu aqale adle engakawuthathi umuthi lo.

I cystex ngumuthi oqeda ubuhlungu esibelethweni , wona ke usebenza ukugezisa isibeletho ukhiphe yonke ingcekeza bengabe itholakala endaweni yonaleyo , uyabuya njalo iqede ukungcola komchemo womuntu

Umuthi obizwa kuthiwa yiNovoLog ngumhlobo wejekiseni osebenza ukusiza labo abaphatheke ngumkhuhlane wetshukela. ljekiseni leli liyasiza ukubana umzimba wenelise ukusebenza ngendlela efaneleyo ophethwe ngumkhuhlane wetshukela angasuki eseqhaleka.

Abezempilakahle sebelungise umuthi omutsha obizwa kuthiwa yi "Aller-itin" lomuthi welapha isifuba, unceda labo abahlala bequbukile esifubeni, ukuze benelise ukuphefumula ngcono bengathwali nzima.

I herbodil ngumkhuhlane wesikhwehlela osebenza ngesiphangi phangi wona ke wazi ukusebenza ngesiphangi phangi ngoba ulungiswe ngemithi yesintu eyehlukeneyo

Buttercup syrup ngumkhuhlane wesikhwehlela wona uqeda ubuhlungu uthatha isivalo uthambise umphimbo wona uyasiza usebenza ngesiphangiphangi.

i livT liver tonic ngu, uthi osebenza ukusiza isibindi wona ke uhlanza umzimba ikkhulu lapho oyabe usunathe khona utshwala obunengi kodwa ke labo abanatha ama ARVs bayakhuthazwa ukuba abaqale babuze u dokotela bengakawunathi umuthi lo

Uzulu uyakhuthazwa ukuthi ahlale engonanakekela impilo yakhe. Ekunakekeleni impilo yakho kuqakathekile ukuthi uhlale ule zinye izinto eziphathelane lempilakahle endlini .Kuyaziwa ukubana abantu bayalimala ngakho kuhle abantu behlale belemithi eyezilonda endlini kanye lengcino ukwenzela ukuthi nxa kudingakala ukubana babophe amathambo.

Abezempilakahle sebesethulele umuthi omutsha obizwa kuthiwa yi Benylin . Wona ke bayawubabaza bethi ulamandla okulwisana lesikhwehlela njalo ulakho ukubulala ikhovula eliphakathi komzimba lithwalise umuntu nzima.

Isystane ngumuthi wamehlo osebenza ngezinga eliphezulu wona ke uqeda ukuwoma kwamehlo ngesiphangiphangi uwatshiye esesimeni esihle, thenga isystane uzibonele.

Imithi eyesilungu yiyo esivame ukusetshenziswa ngabanengi ngenxa yentuthuko eyeza ngozibuse. Lokhu sokwenza ulwazi lwezihlahla zesintu luye lufiphala, abantu abasawazi umgugudu.

Imithi yesimanje iqakathekiswa phose yibo bonke abantu. Abangakunanzeleliyo yikuthi ilungiswa ngazo izihlahla ezesintu esizikhangelela phansi. Loba kunjalo yona ke iligugu

Kuyinjayelo ukubana kwesinye isikhathi umzimba womuntu usuka uvumele umkhuhlane ngakho ke abezempilakahle bayakhuthaza abantu ukuba bahlale beleminye imithi edingakalayo ezindlini njengeyenhlungu ebizwa ngokuthi ngamapain killer. Imithi yesilungu ibalulekile ngakho uzulu uyakhuthazwa ukuba ahlale elayo.

Imithi yesimanje ivame ukusetshenziswa ngabantu abanengi .Yona ke ibiza intengo ethile osekutshiyene lemithi yesintu etholakala egangeni lasemizini yabantu.

uhulumende lonyaka uthi uzaqela ekwakheni izibhedlela ezikhangela ukwelapha inqondo zabantu kungenxa yokuthi inani labantu abaphathwa yimikhuhlane etshiyeneyo ephathelane lenqondo lokhu isiya isanda phambili ngakho kubalulekile ukuba abantu bathole usizo

Kuqakathekile ukuthi abantwana abancane bahanjiswe ezibhedlela ukuyahlatshwa amajekiseni abavikela imikhuhlane ehlasela abantwana labo ,omama bayakhuthazwa ukuba babone ukuthi abantwana bayathola amajekiseni wonke adingakalayo.

Abogatsha lwezempilakahle bathi kuzo zonke izibanga abalazo oluqakatheke kakhulu ngolokunakekelwa kwabasakhulayo. Lona ke luqakathekile ngoba bona beyibo ikusasa yaleli lizwe.

Umphakathi uyakhuthazwa ukubana uvumele abantwana abasakhulayo ukuba bathole amajekiseni wonke afaneleyo. Lokho kukhulunywa kukhangelwe ijekiseni esikhona khathesi evikela imvukuzane ebantwaneni abangamankazana.

Amantombazana asakhulayo ayakhuthazwa ukuba ahlatshwe ijekiseni yokuvikela imvukuzane yasensitha. Lokhu kuyabasiza kakhulu ngoba umkhuhlane lo usumemetheka ngendlela eyesabekayo ngakho kubalulekile ukuba bawuvimbe ukuze bangakhathazeki empilweni.

Abantu bayakhuthazwa ukuba banakekele impilakahle yabo eyinye yezindlela yokwenza njalo yikubhukutsha, khona ukubhukutsha kungeyinye indlela yokwelula umzimba, abaziyo bathi ngeyinye indlela etshisa amafutha emzimbeni womuntu ngesiphangiphangi.

ugwalo olubizwa ngokuthi yi atlas of pediatric emegerncy medicine lutshengisa indawo zonke lapho okutholakala khona ezempilakahle lolugwalo lulusizo kakhulu emphakathi luqakathekile ukuba ubelalo ngoba yilo osungakhangela kilo lapho usugulelwa usudinga ukuba ungayangaphi

Abakhangele impilakahle yabasakhulayo bakhala ngemikhuhlane eminengi esikhona ebangelwa yikubhukutsha ezindaweni ezingahlolwanga. Inengi labasakhulayo lithanda ukuyabhukutsha emadamu lasezizibeni, bayakhuthazwa ukuba bakebame ukudlalela ezindaweni lezi ikakhulu ngesikhathi sezulu.

Abazempilakahle bakhathazekile ngokukhuphuka komkhuhlane wofuba ebantwaneni, ludaba abaphezu kwalo benikana imibono ehlukeneyo ukuze baluqede loluhlupho, okwesabisayo yikuba umkhuhlane lo suqede abantwana abathile emazweni ase Africa emnyakeni edluleyo.

Uhlelo lokuhlatshwa kwabantwana abancane luqakathekile njalo ludlala indima ebalulekileyo ekuvikeleni imikhuhlane eminengi evame ukuhlasela abantwana abasakhulayo.

Ababona ngokwelatshwa kwabasakhulayo sebebona kubalulekile ukuba babafundise ngezocansi ngoba inani labantwana asebegijimela emacansini besesebancane liya lisanda.

Odokothela labomongikazi bayakhala ngendlela abaphathwa ngayo emsebenzini. Bathi uHulumende wenza konke ukubana izibhedlela zisebenze, impahla yonke iyathengwa kodwa bona njengezisebenzi kabatholi iholo elaneleyo njalo bayasilela emphahleni zokugqoka mabesiya emsebenzini.

Abogaja lwezempilakahle bathi kubalulekile ukubana izindingeko zezisebenzi zalolugaja lukhangelisiswe ngoba kanengi kukhangelwa izigulane kanye lemithi lakho konke okudingakalayo kodwa labo abasebenzayo ukuba beyelaphe lezozigulane basuka banganakwa ngakho-ke kubalulekile ukuba banakwe labobantu

Uhulumende uthi kubalulekile ukuqakathekisa isisebenzi zemtholampilo ngoba impilakahle yabantu iyinto eqakatheke kakhulukazi. Ngakhoke kubalulekile ukubana izisebenzi lezi zinikwe umvuzo ofaneleyo.

Umphakathi uyakhuthazwa ukuba ufake isandla ekuqedeni ukumemetheka komkhuhlane woqhuqho lokhu kungenziwa ngendlela ezitshiyeneyo njengoku gqibela amagabha lokunye okungakhongozela amanzi ezindlini ngoba amanzi atholakala esegcekeni anceda iminyane ukuba ibe ilokhu iqhela iyanda.

Ugatsha luka Hulumende olukhangele olwezempilakahle lukhuthaza izisebenzi ezisebenza emtholampilo ukuba zihlale zigqoke ngendlela efaneleyo ngoba kulempahla abazikhangelelwe ukuba bazigqoke lapho besebenza lezigulane ukuze bahlale bephephile bengabambi imkhuhlane ememethekayo.

Odokotela, omongikazi labanye abantu abasebenza kwezempilakahle, bakhala ngokuswelakala kwempahla ezidiñgakalayo ukuze baqhube umsebenzi wabo ngendlela efaneleyo. Bayakhala ukuthi lokho kwenza umsebenzi ube lukhuni, kube nzima ukuba babekwazi ukuzisa izigulane.

Kwabasebenza ezibhedlela basebenza belenhloso. Yona inhloso yabo kuyikuthi uzulu abe ngolulemeyo njalo elempilakahle ukuze umhlaba ubengongcono ngenxa yokuthi uyabe uphethwe ngabantu abaqinileyo.

Abalezitolo ezithengisa imithi yezigulane bayakhuthazwa ukuthi izitolo zibelama bhakane akhanyayo alemininingwane yonke ephathelane lezitolo zabo ukwenzela ukuthi nxa kulezikhalazo abantu benelise ukutsho ukuthi imithi yabo bayithenge ngaphi

Kuqakathekile ukuba abezitolo ezithengisa imithi babekwazi ukufaka amabhakane, acacayo ukuba isitolo lesi yisiphi njalo sitholakala ngaphi. Ukuze nxa abathenga imithi belezikhalazo. Babekwazi ukuzifikisa endaweni eqondileyo.

Abezitolo ezithengisa imithi yokwelapha. Kanye lazo zonke ingaja zempilakahle, ziyakhuthazwa ukuba babone ukubana izimota zabo, zilamabhakane, loba zibhalwe kakuhle. Ukuba zona ziphathelane, laziphi nkampani, loba ziphi ingaja.

Abezitolo ezithengisa imithi yokwelatshwa bayakhuthazwa ukuba bafake amabhakane akhanyayo. lokho kuyasiza lapho nxa izigulane zilezikhalazo ezithile ngemithi abayabe beyithengisile.

Ukuze kungagcwali amabhakani lamaphepha yonkindawo uhulumende usesenza okokulungisa amabhakane amakhulu , ubona ke sebenza konke okufiswa ngabosomabhizimusi phakathi.

Izitolo ezithengisa imithi yokwelapha izigulane zehlukene, ngakho-ke abantu bayakhuthazwa ukuba bakhangele amabhakani awezitolo lapho abayabe bethenge khona imithi ukwenzela ukuthi bangaba lodubo oluthile babakwazi ukutsho ukubana imithi bayithenge ngaphi

Izitolo ezithengisa imithi zidlala indima ebalulekileyo. Oyelatshwayo esibhedlela ulayelwa khona lencwadi yemithi eyabe idingeka ukuba lowo ogulayo awunathe. Khona kulengcitshi ezilolwazi ngemithi etshiyeneyo. Yizo ezifika zitsho ukuba yona inathwa njani.

Amalunga omphakathi ayaziswa ukuba yonke imithi ethengiswayo iyabe ibhaliwe ukuba leyo mithi ilani ngakho ke kuqakathekile ukuba bananzelele ukuba imithi abayithengayo ilani ukwenzela ukuthi mhlawumbe umuthi othile ungaba lalokho okubaqubulayo okungahambisani lomzimba wabo.

IGaviscon iDuphalac leRelcer yimithi eqeda udubo lwezisu olubangelwa yikudla okuthile labo abalezisu ezingalutho ukuqubuka bayakhuthazwa ukuhlala belemithi le ukuze bahlale bephephile.

Ukumemetheka kwezitolo ezithengisa ukudla kanye lamafutha wokungcoba lezinye impahla sokwenza ukubana uhulumende adideke ngoba ubunengi balezi impahla ziyabe zingahlolwanga ngakho umphakathi uyakhuthazwa ukuba bananzelele lokho abakuthengayo ngokuhloliweyo bangazi

Sokuvele ukubana imikhankaso yezempilakahle ilusizo olukhulu kakhulu ngoba inengi labantu lisuka lifunde ngemikhuhlane etshiyeneyo lakho konke okunengi okubalulekileyo okuphathelane lezempilakahle kule imikhankaso eqhutshwa lugaja lwezempilakahle.

Imikhankaso yezempilakahle ibalulekile ngoba inika uzulu ithuba lokuzwisisa kangcono ngendaba ezitshiyeneyo eziphathelane lezempilakahle. Lokhu kungenxa yokuba abantu abalitholi ithuba lokuba bangena esibhedlela bebuza imibuzo kodwa imikhankaso le isuka ibanike lelo thuba.

Uhulumende ungcome abogatsha kwezempilakahle ngemikhankaso abayithathayo emphakathini. Ukuba imkhankaso le ikhanya ilempumela enhle ngoba iphathisa uzulu ngezindlela ezinengi ezehlukeneyo.

Abezempilakahle bayakhuthaza umphakathi ukuba kuqakathekiswe ukuhlanzeka ngoba lapha okulemikhuhlane khona kulula ukubana umkhuhlane umemetheke nxa abantu bengazi phathi ngendlela eqondileyo okumqoka yikubana abantu babekwazi ukuhlala begeza izandla ngamanzi alesepa njalo nje.

Abezempilakahle bathanda ukwazisa umphakathi ukuba khathesi ngazo zonke izikhathi lapho umuntu azabe esiya esibhedlela ukuya kwelatshwa, omongikazi bazabe baqala bathathe umfutho wegazi.

Umphakathi uyakhuthazwa ukuba uphatheke kumkhankaso oyenziwa ngabogaja lwezempilakahle ngoba kumkhankaso le bathola usizo mahala njalo bafunda okunengi, imbuzo abalayo ibalakho ukuba iphendulwe kumkhankaso le.

Abogaja lwezempilakahle bakhuthaza umphakathi ukuba uphatheke lapho kusenzwa imikhankaso ephathelane lenhlelo ezehlukeneyo abazethulayo. Lokho kusiza uzulu ukuba azwisise kabanzi ngemikhuhlane ehkukeneyo ebahlaselayo.

Umkhankaso wezempilakahle uqakatheke kakhulu imikhankaso inhle ngoba ibiza inengi labantu ngakho ke emkhankasweni ephathelane lezempilakahle kuba lithuba elihle elokuba abanengi bafunde okuphathelane lempilakahle yabo.

Imikhankaso yezempilakahle ibalulekile kakhulu ukwedlula ezinye inhlelo ngoba ingcitshi zempilakahle zithola ithuba lokuhlangana lomphakathi befunda ngokubalulekileyo njalo kunika amalunga omphakathi ithuba lokuba babuzisise bazwisise abangakuzwisisiyo

Abesifazana bayakhuthazwa ukuba baqakathekise indaba zocansi uma bengazimiselanga ukuba labantwana babekwazi ukukhetha izindlela ezihambelana labo ukuvimba ukuzithwala njalo lapho sebefuna ukuba labantwana benze njalo

Abesilisa bayakhuthazwa ukuba baqakathekise indaba eziphathelane locansi lokhu bekutshiwo ngabezempilakahle bekhangele imikhuhlane ephathelane lezocansi Kanye lenani labantwana abazalwayo kungakhangelelwanga loba kungalungiselelwanga ngezinye indlela abantu kababe labantwana bezimisele

Indlela umntwana akhuliswa ngayo ibalulekile kakhulu. Ngakho ke omama bayakhuthazwa ukuba bahlale behambise abantwana abasakhulayo ekiliniki, njalo babone ukuthi bayathola yonke imithi kanye lamajekiseni wonke abalulekileyo.

Ulwazi ngezokuya emacansini luqakathekile kakhulu ngoba minengi imikhuhlane ephathelene locansi , kubalulekile ukuthi nxa abantwana sebeyithomba bafundiswe ngakho konke khona lokhu ukuze behlale bevikelekile.

Ababona ngezemidlalo yebhola Kanye labempilakahle bathi kuqakathekile ukuthi abantu bazelule imizimba yabo. Lokhu kuyindlela yokusiza ukubana imithambo ingasuki idinwe ngesiphangiphangi kumbe idonseke nxa umuntu esegijima loba esesenza omunye umdlalo.

kutholakale ukuba kwezemidlalo abadlali abanengi sebehlala bengaba wileyo abezempilakahle bathi lokhu kubangelwa yikunganathi amanzi aneleyo abadlali bayakhuthazwa ukubana baqakathekise ukunatha amanzi aneleyo ukuze benelise ukuphumelela emidlalweni yabo

Inkamapani yeJaybird mais isiphume lempahla entsha ebizwa kuthiwa yiathletic tape. Iatheletic tape yingcino ebamba imithambo exegayo okusiza umdlali ukuba angalimali okwedlulisileyo.

Kwezemidlalo kuqakathekile ukuba abadlali bathole usiso lapho abalimala khona, abaphathi bamaqembu bayakhuthazwa ukuhlala lemithi yezilonda kanye lamabhanditshi ukuze abadlali babe kwazi ukusizwa ngesiphangi nxa sebewelwe yingozi.

Abemidlalo bayakhuthazwa ukuthi bahlale belomuthi wokwehlisa ubuhlungu okuthiwa Yi stop pain gel yona isebenza ngesiphangiphangi njalo utholakala ezimeni ezehlukeneyo kulowokugcoba lowokufafaza uyazikhethela lokho okuthandayo.

Abadlali bemidlalo ehlukeneyo bayakhuthazwa ukuba banathe amanzi kakhulu ngoba amanzi ayiwo umuthi oqakathekileyo inengi labadlali liyalibala ukunatha amanzi batholakale sebengaba khithikayo njengempukane lapho sebesemidlalweni.

Ngenxa yenguquko esisiba khona uhulumende uselungise okuyizindlwana kwezinye indawo zemtholampilo okuyizindlwana lokhu uthola kulo kuyi tablet okuyikho okusebenzisayo ukuba uxoxisane lodokotela akusize khona lapho. Lokhu kuyindlela yokuvikela ukumemetheka kwemikhuhlane.

Uzulu uyaziswa ngeguquko esikhona ezindaweni zemtholampilo lapho kukhangelwe ukuphathwa kwemininingwane yezigulane. Imininingwane yezigulane isifakwa kumakhompuyutha ayisabhalwa emaphepheni okutsho ukuthi ungaze uyengaphi uzathola imininingwane yakho belayo.

Uhulumende usephume lohlelo lokulotshwa kwemininingwana yezigulani kuma khompiyutha. Lokhu kuyindlela yokulindoloza ulwazi ngezigulani njalo kuyaphangisa kulokubhala ngosiba ephepheni. Okumqoka ngalolohlelo yikulondolozwa kwemininingwane yezigulani.

ezempilakahle zeziphucukile ukulungiswa kwalokho okubizwa kuthiwa yi MedWand i MedWand yona ke ingumabonakude okokuthi uyayisebenzisa ukuthatha umfanekiso walokho oyabe ufuna u dokotela akubone wena uyathi use Gokwe u dokotela ese Harare udokotela abe kwazi ukukuhlola ebona imfanekiso oyabe umthumele yona

Indlebe yendlovu ngokuyisihlahlana okulamahlamvu angathi yindlebe yendlovu. Sona ke isihlahlana leso, simila sibe lamakhabe phansi. Amakhabe lawo kuthiwa ayadliwa kwezinye indawo, kodwa okubalulekileyo yikuthi amakhabe lawo kuyabe kumele aphekwe kuhle. Uma engaphekwanga kuhle abayingozi emuntwini.

Imithi yesintu iligugu kuzulu ngoba kayibizi ntengo. Yizihlahla ezitholakalayo eguswini. Okubalulekileyo yikuba abantu bafundiswe babeyazi imithi yesintu.

Iforever lite ultra yikudla okulomsoco, yona uyayinatha esikhundleni sokudla. Iyindlela yokunceda labo abalemizimba esindayo ukuba benelise ukuyehlisa ibesezingeni elifaneleyo.

Amafutha awe skin oil ngamafutha awenza ukuba umzimba ube butshelezi wonake amafutha lawa mahle kulabo abaqubuka kalula ngezinye indlela labo okuthiwa balejwabu eli sensitive ngesilungu

I aloe blossom herbal tea yitiye lamakhambi lezimbali zenhlaba , yona ke litiye isebenza okunengi , itehlisa isilungulela , iyahlanza umzimba, iyenza ukubana umuntu abe lobuthongo obungcono , kubalulekile ukubana labana abazithweleyo loba abamunyisayo baqale babuze udokotela phambi kokuba banathe itiye le

Forever arctic sea soft gels, ngamaphilisi amafutha enhlanzi. Asebenza ukwelapha ingqondo kanye lamalunga omzimba ukuba asebenze kuhle.

Iforever lite ultra yimpuphu ethatha isikhundla sokudla yona ke uyithatha uyihlanganise lochago ube usuzinathela nje uhle usuthe angani udle ukudla okupheleleyo, lokhu kusiza abantu abahlala bematasatasa bengelaso isikhathi sokhbana bapheke badle.

Abe Forever Living Products sebelungise umuthi kanye lesepa olungiswa nge nhlaba. Yona ke iyasiza ukuqeda amaqhubu kanye lamatshatha amnyama ebusweni.

Kuqakathekile ukuba abantu bahlale benanzelela ukuhlala behlanzekile ngakho ke kuqakathekile ukuba abantu bathenge iforever hand sanitizer yona ke ngamanzi ahloliweyo asiza ukubana ubekwazi ukuzigezisa izandla lendawo oyabe ukiyo lapho oyabe ungafinyeleli khona ukuthola amanzi aphuma empopini

Imithi yesintu iligugu kulabo abayaziyo, yona igoqela izihlahla lotshani obehlukeneyo njengocucuza, ubusika, umgugudu lentolwane. Ulwazi lwemithi yesintu lulusizo olukhulu ngoba abantu babakwazi ukuzelapha kungelantengo ethile.

Imithi yesintu isetshenziswa ukulungisa imithi yesimanye, egoqela eyokunatha, eyokugcoba. Uluju ngeyinye yaleyomithi. Inengi liyafakaza izinga umuthi lo omesebenza ngalo. Ukugcina inyosi kanye lokulima izihlahla sekuyibhizimusi enkulu.

ngenxa yokudla kwalezinsuku okwama GMO osokusuka kuphambanise imizimba yabantu abegatsha lwezempilakahle sebephume leminye imithi ebizwa kuthi we yi Forever lin forever plus leminye eminengi engasiza abantu ekulawuleni umzimba

zinengi izihlahla ezehlukeneyo ezisinika imithi yesintu etshiyeneyo zigoqela umgwava umgugudu intolwane zona ke zisetshenziswa ngendlela etshiyeneyo umgugudu kusetshenziswa amaxolo esihlahla wona ke ayagxobwa abe yimpuphu impuphu leyo isingafakwa elambazini loba

uhulumende sewananzelela ukuqakatheka kwemithi yesintu ngakho ukhuthaza ukulinywa kwezihlahla ezehlukeneyo ngezinga eliphezulu ukuze abantu babekwazi ukuziphilisa ngakho

Abezempilakahle sebelomuthi omutsha abafuye lawo wona ongamaphilisi abizwa kuthiwa yiForever Focus wona ke asiza ukubana inqondo umuntu loba idiniwe ibe ikwazi ukusebenza ngendlela eqondileyo.

Umthwane loba inkunzane yisihlahlakazana esitholakala egangeni. Sona sisebenza izinto ezinengi ezigoqela ukwelapha isisu, isihudo, loba isisu esibuhlungu. Njalo siyelapha ijwabu kanye lezilonda. Abanye njalo basisebenzisa ukwelapha amehlo abuhlungu.

Uhulumende ukhuthaza uzulu ukuthi babambelele emithini yesintu lokhu kutshiwo kukhangelwe indaba yesintu ukuba inengi labantu lifundise njalo lilondoloze izizukwalana zabo.

Umhlabhane yisihlahlakazana esingaphekwa sidliwe njengombhida sona njalo singumuthi siyelapha isilumo siyelapha njalo izilonda uyathatha amahlamvu akhona uwagxobe usugcoba izilonda.

Umhlonyana omncane yisihlahlana esiluhlaza esizala abantwana sona sivame ukusetshenziswa ukwelapha umkhuhlane wesifuba uyathatha amahlamvu akhona kanye labantwana bakhona uhlanganise le lemon ukunathe kube yi tiye.

Ulwazi lwemithi yesintu lubalulekile njalo umphakathi uyakhuthazwa ukuba uhlanyele izihlahla ezihlukeneyo ezisinika imithi etshiyeneyo. Ukuhlanyelwa kwezihlahla zonalezi kwenza ukuba uzulu ahlale engolulemeyo

ibhobola ngumuthi wesintu oyelapha izinto ezinengi ezehlukeneyo okugoqela imithambo ebuhlungu ukugaywa kokudla esiswini kanye lezilonda loba amathumba nxa ulesilonda loba ithumba ungathatha ibhobola ulichole ubusulifaka esilondeni kumbe ubophele kulo lonaleli ithumba liyelatshwa nxa ulemithambo ebuhlungu ungathatha

Izindlela zokwelapha zesintu zinengi. Zigoqela ukusetshenziswa kwezihlahla. Ezihlahleni kusetshenziswa ingxenye ezitshiyeneyo zesihlahla ezigoqela amaxolo kanye lempande.

Uzulu ukhuthazwa ukuba afunde ngemithi yesintu eyehlukeneyo lokhu kutshiwo kukhangelwe indlela umkhonomi osunzima ngawo njalo inengi labantu alisenelisi ukuya ezibhedlela lokuthenga imithi yesimanje ngakho ke imithi yesintu iyasiza abantu .